Oonekulu ngashingeyi nayo oya kutha ombinga mokumuna oohi. Ohaya kala nduno taya pe oohi dhawo okulya. Uuna taye dhi hawaleke, kaye hole okulyata momeya. Oya ninga nduno ondunge yokuninga mo iilyatelo, hoka haya kala ya lyata opo ka ya lyate momeya.

Uunene momahala moka mwanika oondundu ohamu adhika omwiidhi pethimbo lyomvula tayi loko, ishewe oomwiidhi dhoka ohadhi ganyapo mbala uuna omvula yasheke nenge yamwenapo itayi loko we. Ohamu adhika wo iimeno mbyoka yina omakota omanene oshoka omo hayi pungula omeya gawo.

Oshimbombo osho shimwe shomiikulya yAawambo. Ohashi telekelwa pelilo. Elilo olyo oshikwatelwa sha tungwa moombale, oha li tulwa nduno omapi opo lyi kale tali monika nawa. Methimbo lyongashingeyi aantu ohaya telekele iimbombo puuyaha wo tawu tentekwa nduno momalilo.

Okamenye oko okanamwenyo komokuti. Ohaka adhika moshikunino shiinamwenyo moNamibia , ihe moondolopa dhimwe ngaashi oRange ohaka monika mondoolopa taka pashiyona owala. Kakena uukwapindi washa ko okavalwa kafa oshimbombo.

Miikunino iinene opuna omikalo dhoku tekela dha yoolokathana, omikalo dhimwe dho mudho odho okulongitha ominino hadhi tayakanekwa kombanda yiipungu, ominino dhoka odhina oombululu mboka hawu kala tawu ndonda omeya guuka owala piimeno

Iinamwenyo yomokuti moNamibia, oya gamenwa. Oye edhililwa moshikunino shiinamwenyo. Miinamwenyo mbika omwa kwatelwa oosino, uumenye nosho wo oongalangombe. Aantu ngele taya talele po ehala ndika ohaya futu iimaliwa yomwaalu gontumba.

Iikwamboga shampa ya likolwa ko ohayi opalekwa ohayi opalekwa etayi pakelwa miipakete, miipakete moka ohayi tulwa mo nduno shii kwatelela kutya oyina uunene wuthike pamwe, kehe oshipakete ohashi tulwa iikwamboga mbyoka yi thike pamwe.

Oondjamba odho dhimwe dhomiinamwenyo yomokuti nodhili woo hadhi a dhika moshikunino shiinamwenyo. Odhili dha tseyika nawa kaantu oyendji kutya ihadhi kanduka sha nongele aahingi yiitukutuku oyedhi tsakaneke moondjila oyo ashike yena oku kanduka.

Uuna oohi ndhoka tadhi munwa nadho muundama dhaadha okuliwa, ohadhi kuthwamo. Ano ohadhi ohashi shongolwamo. Ohashi kala oshipu uuna omeya mokandama gapwinamo oshoka aantu ohaya kutha owala uuyaha uushona etaya yuku oohi ndhoka, tayedhi yukile niiyaha iinene.

Mombunga ohamu adhika iihwa iishona nosho woo iimeno yamena yapitithathanapo oomwaka, omuna omiti dhomakota omanene ndhoka dhina omidhi dhaya muule hadhi kutha omeya mevi.

Pethimbo lyomvula kehe gumwe ohii likolele iiyemo mwaashoka yemwene tavulu okuyapo nasho, aamati oyendji ohaa tega oohi momithima, momatale noshoowo miishana, oohi dhimwe ohaye dhi landitha po dho dhimwe taa fala komagumbo dhika ninge osheelelwa.

Oondjuhwa odha simana molwaashoka ohadhi gandja onyama. Ohadhi vulu okulandithwa po. Ohadhi gandja wo omayi ngoka haga vulu okulandithwa. Oondjuhwa ohadhi pumbwa owala oku kalekwa pehala lyayela, okupewa iikulya yagwana noshowo omeya gayela.

Omeya gomomadhiya oga simana oshoka ohaga kwathele aantu, pethimbo lyomeya geli momadhiya aantu ohaya yogo iinima yawo ya manguluka oshoka omeya ngoka ihaga futilwa sha, omeya ogo tuu ngoka ohaga nuwa kiimuna mo ohamu adhika oohi dhoka tadhi vulu okulandithwa po ndee aantu tayii monene oshimaliwa.

Oohi wo nadho ohadhi vulu okutekulwa. Ohadhi munwa nadho tadhi silwa oshimpwiyu nawa. Ohadhi kala tadhi pewa iikulya ya gwana, opo dhi koke. Pethimbo tadhi pewa iikulya, opo wo pethimbo ndyoka hadhi kala tadhi talika ngele odha kwatwa komavu gi ili nogi ili, oshoka ndhoka tadhi ehama, ihadhi kala dha ndjanga nawa. Ohadhi kwatwa mo nduno e tadhi ka landithwa po, ndhoka tadhi ehama ohadhi silwa oshimpwiyu shi ikalekelwa.

Opuna iimeno yimwe mbyoka ha yi pumbwa okukunwa noku silwa oshimpwiyu yili momuzile ano ina yi pumbwa okukala yili pomutenya . Miimeno muka omwakwatelwa omatama uuna ga kunwa pethimbo lyokwenye omutenya oha gu kala ogundji unene niimeno mbika ohayi vulu oku kala ya mena yapela.

Oshikuku shoondjuhwa oshasimana oshoka, oondjuhwa ohadhi munwa nadho molwa omatompelo gi ili nogi ili , oto vulu okumona onyama, omayi noshowo uuyuhwena mboka tovulu oku wu landithapo.

Omuwambo okwa simaneka oshimbombo, onyama yondjuhwa nosho woo ekaka. Olundji omuyenda ngele okwe ya okutalelelapo oha telekelelwa ayihe mbika. Oha pewa wo oshikunwa shontumba opo a ikulule nasho.

Ongandu oshikookayi shomomeya shoka hashi adhika momeya gokomulonga. Olundji miikundaneki yaNamibia oolopota nkene aantu yaningilwa omuyonena shoya ponokelwa koongandu unene tuu komulonga gwaKavango.

Oondjamba odhili dhanika oshiponga. Unene tuu pethimbo lyiikunomwa momapya tayi munwa, ohadhi gwayamo moshikunino shiinamwenyo, etadhi kaninga omiyonena. Momiyonena moka omwakwatelwa oku yonagulapo omapya gaantu, noshowo omagumbo.

Kehe gumwe otavulu okwiilikolela iiyemo talongitha omukalo ngoka tavulu. Yamwe ohaya kunu omiti dhiiyimati nodhomizile. Ohaye dhi sile nawa oshimpwiyu , dhiwape okukoka dhi adhe omuthika gontumba . Konima , ohadhi landithwapo aantu yiimonenemo iiyemo.

Oohi ohadhi pumbwa okusilwa oshipwiyu, ohadhi pumbwa okupewa iikulya ya gwana, opo dhi koke tadhi endelele. Moka dhi li ohaku taakanekwa nenge ku shigwe nokanete hoka haka keelele opo oohi dhaa yakulwe mo koondhila.

Iiyimati yoontantahe oshowoo oonshenshete ohamu vulu okuza iikunwa mbyoka hayi vulu okulandithwa , aantu ohaya imonenemo iiyemo . Oonshenshete oshowoo oontantahe ohadhi vulu okutelekwa ombike.

Oshikuku shoondjuhwa osha simana noonkondo. Aantu ohaa muna oondjuhwa nomalalakano gi ili no gi ili. Ohadhi landithwa po omuntu eti imonene oshimaliwa. Ohadhi vala woo omayi ngoka woo haga vulu oku landithwa.

Miikunino yiinamwenyo omuna iitukutu mbyoka yu uthwa oku endiwamo nayo. Aantu ohaya ende nduno ta ya pashiyona yeli mosheenditho moka taya tala iinamwenyo yi ili noyi ili . Iinamwenyo mbino omwakwatelwa ookaandje, ookafute ka nenganga niikwawo oyindji.

Uuna oohi dha tulwa muundama wopaumwene ohadhi pumbwa oku silwa oshimpwiyu ano hadhi pewa iikulya mbyoka yoohi, nelalakano opo dhilye dhi koke dho dhi vule okulandithwa po.

Oshimbombo ohashi telekwa muusila wepungu nenge womahangu, ohashi elelithwa nee omuhoka gonyama nenge gomboga. Oshili shi holike koondjepunda noshili shasimanekwa konyala komihoko odhindji ngaashi: gwaandonga, gwaaCaprivi nosho woo omihoko odhindji.

Miikunino aantu ihaya kala owala yiikankamekela komvula ohaya longitha wo omikalo dhi ili nodhi ili, opo ya tekele iimeno yawo, shika ohashi ya kwathele opo iimeno yawo kaayiganyepo ano yikale yamona omeya gagwana, yoyi vule okuyapa eteyo lili nawa

Monale aantu oya li ha ya longitha oonane nenge iipululo ta yi hilwa koondoongi, ihe methimbo lyongashingeyi aantu ota ya longitha omambakumbaku, ngoka ha ga kwathele oshoka oha ga pula owala ethimbo eshona go ota ga pulula onku onene.

Oongolo odho iinamwenyo yomokuti. Iinamwenyo mbika oya gamenwa moNamibia nohayi adhika moshikunnino shiinamwenyo uuna ,aapashiyoni naatalelipo ya ya pomahala gi ili nogi ili taya talele po ehala ndika ohaya futu oshimaliwa shomwaalu gontumba opo ya wape okutala nokumona iinamweyo yomokuti.

Oongombe odha simana oshoka ohadhi etitha eliko lyoshilongo li ye pombanda. Ngaashi Namibia okwa tseyika nawa sho ha landitha onyama kiilongo yilwe. Koongombe ohakuzi wo omahini ngoka haga landithwa.

Omuntu mesiku okwa pumbwa oku taagulukitha oshama lwaali nenge lu tatu. Oho adha a teleka oshimbombo she, ekaka nenge omboga nosho wo onyama. Shika osha simana oshoka ohashi pe omuntu oonkondo opo a vule okulonga sha mesiku.

Oondjuhwa odho oompu okumunwa, koshikuku shoondjuhwa ohaku pumbwa owala kukale koopalekwa ethimbo kehe, ohadhi pumbwa woo omeya gagwana oshowo iikulya yagwana, oshikuku nashi kale woo kuna ombepo yagwana.

Onime ohayi tangwa kutya ,oha yili omakagadhi mpanga omukadhi ta hweka, sho oshinamwenyo shomokuti ,shoka nasho hashi a dhika moshikunino shiinamwenyo . Ohashi li onyama.

Aagundjuka methimbo lyongashingeyi kaye hole oku kala momagumbo, oye hole haya yi pomahala unene mpoka pena uungwena noshowo ominzile dha talala opo yaka dhengwe kombepo, ohaya kala nduno yena iikunwa yawo oshowo iipundi yawo ohaya kala noku yotha oonyama dhawo dhoka haya kala taya li yo tayi ikulula nduno niikunwa mbyoka yena.

Uuna aapashiyoni taya talelepo omahala gi ili nogi ili, ohaya ende nohauto ndjoka ya nuninwa aatalelipo. Uuna ya adha ehala lina uutalelo uuwanawa, ohaya kankameke oshiyenditho shawo e taya heluka opo ya tale noku kuminwa eshito.

Mboka ye na uundama woku muna oohi ohaya kala taye dhi sile oshimpwiyu. Ohaya kala nduno ta ye dhi hayaleke okulya opo dhikoke tadhi endelele. Pethimbo taye dhi pe iikulya opowo pethimbo haya mono kutya oohi dhimwe odhili mo tadhi ehama nenge adhihe odha ndjanga nga nawa.

Oondjushwa odha simana oshoka ohadhi gandja omayi, onyama noshowo uundjuhwena mboka tawu vulu okulandithwa po aantu taya ilikolele iiyemo. Uuna tadhi munwa nadho otadhi pumbwa okukalekwa koshikuku kwa yela.

Momakuti noshowo momithitu omuudhigu oku yiwa niiyenditho oshoka oha mu kala mwa thita, niimeno oha yi kala owala ya ninga egoya ano ya ninga omuzile. Oha mu kala owala muna okandjila hoka ha ka endwa kaayendi yokolupadhi.

Uuna wuna shikuku shondjukwa owa pumbwa oku shikaleka sha yela oondjuhwa oha dhipumbwa omeya osho wo iikulya ya gwana oha dhipumbwa muyelele ethimbo kehe opo dhi kale tadhi li iitadhi thuwa po.

Osha simana uuna wuna iikunomwa yoye nenge iimeno, opo wukale weyi kuna muumpungu, pokati pwe enda oondjila. Ohashi kala shekuningila oshipu, opo ngele totekele, nenge tokonakona iimeno yoye ngele oya kwatwa komikithi nenge kuupuka, wu ende nuupu ngwe kaawuyi lyate.

Iikunino yoohi moNamibia oyo yimwe yili tayi kwathele aagundjuka nosho woo aanangeshefa yopokati naashona opo yi imonene iiyemo kuyo yene . Ohaya munu nduno oohi dhawo ndhika uuna dhakoko ohaye dhi landithapo etaya ilikolelemo iimaliwa.

Embakumbaku olya simana, oshoka ohali ningi iilonga iipu. Ohali pulula oshilwa oshinene, muule owala wethimbo efupi. Ohali kwathele wo opo li hupithe ethimbo.

Omahala gomayinyanyudho ohapu adhika uundama wokumbwinda, muundaama moka omuna omeya ngoka ganuninwa aantu yoomvula dhi ili no dhi ili, aantu ohaya mbwindi nduno nelalakano lyoku ikutha epupyu, nokonima shampa yamana nenge yaloloka okumbwinda oha ya kuutumba momizile dhuulunda mpoka pwatulwa nopwa longekidhilwa uupundi.

Okuna omikalo dhi ili nodhi ili dhoku tekela ano dhoku gandja omeya kiimeno. Ominino ohadhi taakanekwa muumpungu mpoka tapu kunwa nuuna koopomba kwa patululwa omeya ngaka ohaga kala nduno taga ndotha guukilila pomeno ano mpoka puna oshimeno.

Oshithima, ekaka nenge omboga oshowo ondjuhwa, oyo iikulya ya simanekwa ngele tashiya kAawambo. Uuna omuntu teya okutalelapo, oha dhipagelwa ondjuhwa, nokutelekelwa wo oshithima nekaka.

Uuna aantu taya muna noohi ohaye dhi sile oshimpwiyu ohaye dhi tula alushe moonete ano yedhi tula mekondeka opo kaadhiye nomeya uuna omvula yaloko uunene. Ohadhi pewelwamo nduno iikulya opo dhikale tadhi koko nawa.

Opuna ohauto ndjoka yalongwa ontomenawina yoku endiwa nayo moshikunino shiinanwenyo. ohayi pitike aatalelipo yakale ya kuutumba ya ngungana taya kutha nduno omathano ngele tayatala iinamwenyo mbyoka yili moshikunino shiinanwenyo nokatale konawa .

Okamenye oko okanamwenyo komokuti ,okedhililwa moshikunino shinamwenyo ihe ,moondolopa dhimwe ohaka vulu kakale kakeli moshikunino shinamwenyo oshoka okanamwenyo hano okanambili ,ohaka li omwiidhi ko okena uukwatya woshikombo.

Aanangeshefa aashona noyo pokati oyeli yatotapo oopoloyeka noshowo iikunino yoohi, moka yeli taya munu noku tekula oohi dhefundja ohaakala nduno taye dhipe iikulya sigo dhakoko ,etadhi adha uunene wotumba.

Aantu mboka ha ya yi momalweendo ihaya kala taya i pula kutya otaya ka lala peni oshoka opena omalukalwa ngoka geli gatungwa po onomena wina ganuninwa aataleliipo nosho woo aayenda nandjila. Ohaya futu nduno oshimaliwa shontumba opo ya longithe omikalwa dhoka nohaya a dha mo kehe shimwa shoka ya pumbwa.

Uusila womahangu opo wu ye po ohawu pumbwa okutsuwa. Aawambo oye na iini momagumbo mpoka hapu tsilwa iilya. Poshini ohapu adhika omihi ndhoka hadhi longithwa okutsa, opu na wo oluhwati ndoka halu longithwa okukomba.

Ombwa yomomeya oya simana oshoka ohayi liwa ano ohayi gandja osheelelwa. Omyama yawo ohayi vulu okudhiingulwa etayi kukutikwa. Koombwa dhomomeya ohaku zi omagadhi ngoka haga panga ngaashi iilalo yomomutse.

Onduli oyo oshinamwenyo shomokuti. Oshinamwenyo shika moNamibia ohashi adhika moshikunino shiinamwenyo, oshashi li omafo gomiti unene tuu ngoka geli puule ano pombanda omolwa othika yayo ndjoka onde. Oshinamwenyo shika oshinambili nohashi nana aatalelelipo okuza kiilongo yilwe nokomahala wo galwe.

Ongundu yoondjamba ohayi ithanwa kutya oshigunda shoondjamba, ihe opu na ndjoka hayi iyendele ndjoka hayi ithanwa kutya ondjamba yolupangi. Oondjamba odho iinamwenyo mbyoka ya nika oshiponga noonkondo, oshoka uuna dha geye nenge dha hindwa ohadhi vulu okudhipanga aantu oshowo iinamwenyo.

Ndjoka hayi tondoka meziko shampa ye ga tilehile pevi, iitalamimeya ayihe okomufwata. Iivolovolo, iitekene niipuka oyindjiyindji yomomeya ohayi kala nduno tayi wilauka momeya moka. Oondhila ohadhi kala nduno dha landula mo, tadhi shomona iipuka mbyoka yomomeya.

Oondjuhwa odha simana molwashoka ohadhi gandja onyama, omayi noshowo iiyemo uuna dha landithwa po. Ohadhi tulwa koshikuku hoka haku kala taku kombwa, opo ku kale kwa yela opo oondjuhwa kaadhi kwatwe kuulipi osho wo koona.

Momahuliloshiwike noshowo momafudho gopashigwana, aantu oyendji oye hole okuya komahala gomainyanyudho ga yoolokathana ya ka dhengwe kombepo. Pomahala mpoka ohapu kala pu na okangwena nosho omiti dhomizile dha yoolokathana. Ohaa kala taa yotha onyama, yo taa popi nduno omahokololo taya iuvitha nawa.

Oondjuhwa odha simana molwaashoka uuna megumbo mweya omuyenda, oha dhipagelwa ondjuhwa, ohadhi gandja woo omweelelo uuna omuntu ena omukaga, oondjuhwa ohadhi vulu woo okulandithwa po yo aantu tayii monene nokwii likolela oshimaliwa.

Iikombo oyo iipu okumunwa nayo oshoka oha yi tana ta yi endelele, ihe nande ongawo oya pumbwa esiloshimpwiyu lya kwata miiti, pethimbo lyokwenye oha yi kwatwa konkana, oha yi dhamwa woo koongupa.

Anuwa oshilongo kaashi na omuthigululwakalo, oshafa olweendo lwa tumba, kalu na mpoka lwa thinda. Omuthigululwakalo gwOshiwambo, ogwa kalekwa po sigo onena, oshoka moNamibia, omu na oshituthi sholufuko, moka aakadhona aagundjuka haayi yaka pitithwe etanda.

Kakele kendombo ndyoka lyi li momagumbo hali panga omikithi dhoondjuhwa, oku na wo endombo ndyoka hali imi oshiyimati hashi ithanwa okandombo . Okandombo haka ohaka liwa noha ka vulu woo okulandithwa.

Namibia okwa tseyika nawa miilongo yi ili no yi ili, unene tuu mbyoka yomuAfrica oshoka oha landitha onyama yongombe kiilongo yilwe. Moongombe oha mu zi woo omahini ngoka haga liwa.

Miikunino iishona naa mbyoka iinene ohamu longithwa omikalo dha yoolokathana ngele tashi ya pokutekela iimeno. Nolundji ohamu adhika omukalo ngoka hagu longitha ominino ndhoka dhi na uumbululu uushona. Omukalo ngoka ihagu hepeke omeya, oshoka omeya ohaga kala owala taga ndothele mpoka pwa kunwa.

Oku na omikalo dha yoolokathana ndhoka hadhi longithwa miikunino ngele tashi ya pokutekela. Omwa kwatelwa omukalo gokulongitha ominino ndhoka hadhi kala dha yalekwa, ano dha taakana iimpungu nosho wo mpoka pwa kunwa. Odhi na nduno uumbululu mpoka hapu kala tapu ndotha omeya uuna kopomba kwa patululwa.

Oongombe nosho woo iikombo oyo yimwe yimiimuna mbyoka hayi munwa nawa kaakwashigwana. Oha ya lithwa pethimbo iikunomwa yili momapya. Oshikombo osha simana oshoka ohashi gandja omahini, nongombe . Ongombe ohayi vulu oku tselwa piituthi ngaashi: yomashasho, omakoleko nosho woo poohango.

Mondama yopaumwene aantu ohaa munu oohi dhomaludhi gi ili nogi ili mwakwatelwa dhoka hadhi etelelwa komeya kefundja hadhi ithanwa kutya oohi dhefundja, aantu ohaamunu opo yiimonene mo osheelelwa nenge yedhi landithe po yo yamone mo iiyemo.

Aantu mboka haya ithanwa kutya aayelele moNamibia nayo woo omoyeli, ihaazala iikutu ohaya zala wala uupa mboka hawu kala weyashigika pokati komagulu. Aantu mbaka ohaa hupu miiyimati yomokuti.

Aatalelipo noshowo aapashiyoni ohaya ende taya talelepo omahala gi ili nogi ili, unene tuu komahala hoka kwa nika oondundu. Ohaya kala nduno yena iitukutuku yawo nosho wo iipundi. Uuna ya hala okutala nokatale ko nawa nenge okuthaneka omathano gawo nawa ohaya kuutumba, etaya tameke nduno taa popi omahokololo yo taa thaaneke nduno shoka taa mono.

Mboka taya munu oohi muundama, ohaya kala taye dhisile nawa oshimpwiyu. Ohaya kala taye dhi pelemo iikulya, yo taa tala wo ndhoka dhilimo tadhi ehama. Ohaya sile wo oshimpwiyu kutya, muundama moka omuna omeya ga gwana. Uuna omeya taga shonopala, ohaya gwedhamo nduno natango.

Shiyenga sha nangombe shampa ega dhenge pevi, kiitopolwa yokonooli ohaku vulu okuya omeya gefundja. Omeya ngoka oha geetelele oohi mwa kwatelwa omakende, oontangu nomambalantangu. Aamati ohaa yi mo nduno noonete dhawo taa ningi okashawa nenge niishongo, e taa yulu oohi dhika. Ohaye dhi landitha po opo ya vule okwiimonena iimaliwa.

Aantu ohaya ningi uundombe wawo mono haya munine mo oohi muundombe moka oohi ohadhi kala tadhi sililwa mo oshipwiyu tadhi pewa iikulya yagwana opo dhikoke tadhi endelele dhivule okushongolwa mo dho dhika landithwe po.

Shiyenga shaNangombe shampa ega dhenge pevi iitalamameya ayihe oko mufwata. Omeya ohaga kala nduno taga mpwampwakana taga zi komahala ngoka galonda guuka komahala ngoka gasilukila.

Oonzi noshowo iikombo oyo iimuna hayi munwa nawa, ohayi lithwa pethimbo lyomvula nohayi kala tayi silwa oshimpwiyu, ohayi talika ngele oyiniwe komapuka ngaashi oongupa noshowo omalolo.

Mongashingeyi aantu oyena oondama dhokumuna oohi, kombanda yoondama hono ohaku tulwa onete ndjoka hayi keelele iikwamawawa ano oondhila dha yoolokathana, opo dhaa yakule mo oohi, uuna oohi ndhoka dha ko kele mo ohadhi yuulwa mo nduno taku longithwa omikalo dha yoolokathana.

Moshitunda shaNamibia, iinamwenyo yomokuti ohayi adhika moshikunino shiinamwenyo. Miinamwenyo muka omwa kwatelwa Uumenye, Oongolo, Oonduli, Oongalangombe, Oosino niikwawo yilwe. Iinamwenyo mbika oya gamenwa, opo kaayi manwe po okudhipagwa kaantu, yo ishewe oya gamenwa, opo kaayi ka ningile aantu omiyonena.

Ombwa oya simana mokugamena omagumbo uuna ooyene yalyo kayemo nenge yakotha ohayi gwedha shoka hashi vulu shiya pendulemo nenge shiya tukuluthe Opo yatale shoka tashi gwedhwa.

Mboka taya munu oohi, ohaya tula oohi dhawo muundama mboka ya longa yo yene, eta ya kala taye dhi pele mo iikulya. ohaya kala nduno ta yedhi sile oshimpwiyu, opo ya mone kulya oohi dhawo odhili muu ndjolowele, dho otadhi koko nawa.

Momagumbo ogendji gaawambo ohamu adhikwa iikwamawawa. Iikwamawawa mbika ohayi tekulwa mo omolwa omatompelo gi ili nogi ili. Ohayi kala nduno tayi tekulwa omolwa onyama yawo, ethimbo limwe ngele megumbo mono omwa ende omuyenda ohavulu okudhipagelwa oshikwamawawa. Miikwamawawa muka omwa kwatelwa oondjuhwa, oonguti, oombaka nosho tuu.

Ehumokomeho sho lye ende lyuuka komeho, okwa ndulukwa omambakumbaku ngoka haga longo iilonga ya yoolokathana. Opu na ngoka haga pulula, opu na wo ngoka haga teya. Opu na nduno ngoka ga longwa onomenawina, gokukuna, nkene li li, olyokutula owala ombuto mevi, ano tali kunu. Embakumbaku ndika ohali kwathele, opo oshilwa oshinene shi kunwe muule wethimbo efupi.

Pokati koondundu opuna ehala mpoka hapu tondoka omeya, ano evi lya silukila, ohapu kala aluhe pwa tuta po opo nduno twaadha pwa mena iihwa nenge uugwanga wontumba noshowo omwiidhi dhi ili nodhi ili.

Yinakulu yomapongo shampa ye ga tilehilile pevi, aantu ayehe okaandja Mupetami. Omambakumbaku ohaga kala taga ndunduma koombinga adhihe ne dhevi. Aanafaalama ohaya kala taya pululitha omapya gawo taya longitha omambakumbaku, oshoka ohaga pulula oshilwa oshinene muule wethimbo efupi.

Oondjamba odho iinamwenyo yomokuti nohayi adhika ngaashingeyi moshikunino shiinamwenyo. Uuna kayi uvite nawa nayo ohayi pumbwa esilo shimpwiyu lyo paunamiti tadhi nwethwa ku ziilila momandini.

Omatama ohaga pumbwa esiloshimpiyu lya yooloka kiikwa mboga iikwawo oshoka ohaga pumbwa oku tetwa iitayi mbyoka yili pevi. Go ohaga pumbwa wo oku mangwa opo iitayi yi yeluthwepo kwa ningilwa kutya uuna tage kiima iiyimati yago itayi kala ya tsa pevi , shoka hashi etitha omatama goole .

Methimbo lyongaashingeyi aagundjuka oyi imanga uukuni kumwe eta ya toto oopoloyeka dhawo nosho woo iikunino yomito dhawo ya yoolokathana. Ohaa kala nduno taa topolelathana uuyelele wa nkene ye na okusila oshimpwiyu iikunino nosho woo omiti dhawo.

Pomahala gominyanyudho ngaashi mooloolya ohamu kala mu na uundama wokumbwinda. Uundama mbuka owa ningwa nomalalakano ga yoolokathana; oku ilikolela oshimaliwa ano mwene gwehala ti imonene oshimaliwa, oomboka taye ya okumbwinda taya iyuvitha nduno nawa. Ohaya kala nduno taya ningi omathigathano, ya tale ngoka eshi okumbwinda nawa.

Miikunino ngaashingeyi omu na ominino ndhoka hadhi kala dha taakanekwa miimpungu, ominino ndhika odho hadhi longithwa opo iimeno yi mone omeya ogo omukalo hagu longithwa okuteleka iimeno, ihadhi hepeke omeya oshoka ohadhi kala owala tadhi ndotha omeya omashona guuka piimeno.

Mboka taya tekula oohi muundama noshowo muudhiya ohaya si aluhe oshimpwiyu opo oohi dhawo dhi kale dha lya, pethimbo lyokugandja iikulya ano lyokuhawaleka iikulya opo wo pethimbo haya mono oohi ndhoka dha leela nenge nkene dhilimo dha koka.

Molwa omatompelo gi ili nogi ili oondjuhwa odha tali kaka ko kutya odha simana noonkondo ngele tashiya megumbo lyoshiwambo uuna omuyenda eya oku talela po ohadhi pagelwa ondjuhwa, nuuna wo aantu ya kwatwa lokukala megumbo ohaya vulu oku dhipagelwa ondjuhwa etaya mono osheelelwa. Oondjuhwa ohadhi pumbwa owala okupewa iikulya ya gwana oshowo omeya.

Oohi shampa dha adha uunene wontumba ohadhi yulwa mo nenge shingo lwemo. Mokuyula oohi aantu ohaya longitha onete ndjoka hayi nanwa noku kookololwa kaalumentu mboka yena oonkondo yo oyendji mo mwaalu.

Oondjuhwa odho iitekulwa namwenyo mbyoka hayi kala koshikuku. Ohadhi pumbwa oku pelwa ko omeya ga gwana noshowo iikulya ya gwana. Koshikuku shadho ohaku pumbwa oku kala taku opalekwa, opo kaa dhi kwatwe kuulipi.

Omatama ohaga pumbwa esiloshimpwiyu lyiikalekelwa, ohaga kokolwa nenge haga tetwa iitayi mbyoka yili pevi elela. Ohaga mangwa wo, opo iitayi yi ukithwe mombanda, shika ohashi ga kwathele uuna taga ka tula ko, iitayi kaayi lemenwe pevi, yo omadhedha nenge iiyimati tayi kala ya tsa pevi , shoka hashi etitha yi ole.

Oondjambameya odho iinamwenyo mbyoka hayi kala momeya, ohayi a dhika momahala ngaashi momilonga. Moolopota odhindji dhomoshilongo shetu ohamu hololwa nenge ohamu holoka oondjambameya dha ningilwa omiyonena koongandu.

Kakele komandombo ngoka haga adhika momagumbo haga vulu okupanga omitit dhi ili nodhi ili, ngaashi okutula momeya goondjuhwa, opuna wo omandombo ngoka haga kunwa miikunino hoka haku imi okandombo. Ano oshiyimati hashi ithanwa kutya okandombo, hashi liwa.

Ngele tashiya kuunamapya nuunimuna osha simana opo aantu ya kale taya paathana omayele nkene yena okukuna okusila oshimpwiyu iimeno yayoolokothana nankene yena okulanditha iimeno yawo.

Oongombe opo dhi kale dhina uukolele, odha pumbwa wo oku silwa oshimpwiyu. Odha pumbwa oku pewa iikulya noshowo iimongwa. Oongombe ohadhi longithwa iilonga ya yoolokathana oshoka ohadhi vulu okunana iipululo unene ndhoka oondumentu hadhi ithanwa kutya oonani. Ohadhi gandja wo onyama noshowo omahini.

Omuwambo okwa itayela kutya: "Uuhoko wokwiiyengela ihawu zi". Sho osho methimbo ndika lyopaife, aagundjuka oyi imanga uukuni kumwe, opo ya tote po oongeshefa dhi ili nodhi ili, mwa kwatelwa ndhoka dhokulanditha omiti dhiiyimati, dhomizile, niikwawo oyindji.

Uuna aantu taya teya iilya ohaya longitha oombaali nosho woo oontungwa oonene okudhikila iilya. Iilya mbyoka yazikilwa ohayi ithanwa kusha oondhudhi. Ondudhi ohayi itsikwa nduno ee tayi falwa kolupale nenge kondumba yiilya.

Uuna shiyenga shaNangombe yaga dhenge pevi adhiginina omeya ohaga pokokamo miishana oshowo momilonga aantu ohaya mono nduno oompito opoya shongole oohi dhika eta yedhiningile uundama nenge taye dhumbile muuthima uuna dhakoko dhadha uunene wontumba ohaa kalandithapo oohi dhino eta yilikolele iiyemo.

Ehwiyu okadhila haka tilika unene momuhoko gwAawambo, oshoka ihaka ende omutenya ohaka ende owala uusiku, anuwa omutenya ihaka mono ko, sho osho nduno haka yanga uusiku. Oshikwawo okadhila haka oka kwatakanithwa koombepo dhuulodhi sho osho uuna wa adha ka lili uuna wa adha taka tuka uusiku popepi nomagumbo, aantu ohaye ka tuku.

Miikunino omuna omikalo dhoka hadhi longithwamo opo iimeno dhikale dha pewa omeya. Omwa kwatelwa ano nduno ominino dhoka hadhi kala dha takana miikunino ohadhi kala tadhi ndotha omeya gu uka owala miimeno.

Shiyenga shaNangombe shampa ye ga dhenge pevi, aanamapya ayehe okaandja Mupetami. Omambakumbaku ohaga uvika nduno taga ndunduma, ngoka haga kala ge na omatemo ga yoolokathana, ogo nduno haga longithwa mokupulula. Omambakumbaku omapu okulongithwa, oshoka ohaga pulula oshilwa oshinene muule wethimbo efupi lela.

Shiyenga shanangombe shampa yega dhenge pevi, ayehe okaandja mupetami. Oonamuligolele shapya ohaya monika nduno ya andjagalala omapya gawo, nenge iikunino yawo. Ohaya kala taya longo mo omwiidhi ngoka inaagu pumbiwa, yo taya helele iikunomwa yawo.

Oshikwiila osho shimwe shomi kulya yaawambo ohashi ningwa nuusila womahangu, omahuku, omeya, osuuka nomongwa. Uunona olundji ngele tawu yi komanongelo ohawu tulilwa mo oshikwila mokabaki.

Mongulu yoskola omo mehaka moka aalongwa haya kuutumba yangungumana etaya nongekwa kaanongeki yawo aanasikola ohaya kala yazala omuzalo gwoskola elalakano limwe ashike opo yakale yafaathana.

Ooombaka nadho ohadhi vulu okumunwa nadho. Ohadhi pumbwa owala ehala lya andjuka noshowo okadhiya nenge okandombe mpoka pu na omeya, oshoka odhi hole okumbwinda. Ohadhi pumbwa wo okukala dhi li pehala pwa yela, noshowo okupewa iikulya ya gwana.

Moshikunino shiinamwenyo ohamu adhika iiyamakuti ya yoolokathana, mwa kwatelwa oondjamba, noshowo oonduli. Pethimbo lyiilikolomwa yili momapya, oondjamba ohadhi kala mo nokugwaya mo, hano hadhi teya ondhalate, etadhi yi.

Oshigandhi oshikwatelwa moka ha mu pungulwa iilya, omakunde nosho woo iilyalyaaka. Uuna shu udha oha ku tulwa oshimato etashi kolongelwako neloya. Oha ku tulwa okahaka opo kaa shi pye komutenya.

Methimbo lyongashi ngeyi aantu otaya longitha omikalo dha yoolokathana opo yi ilikolele iiyemo oyena iikunino yoohi moka hadhi kala tadhi silwa mo oshimpwiyu ohadhi kala tadhi pewa iikulya dho tadhi talika ngele odha kwatelwamo kuuvu.

Ethimbo lyokuteya oohi shampa lyathikana. Ooyene yuundama ohaya kala taya yolele ketayego. Ohaya mono oohi dhomaludhi ga yoolokathana, mwa kwatelwa oohi dhefundja, ngaashi omakende, oontangu, nomambalantangu.

Oondjuhwa odho iikwamawawa mbyoka hayi munwa nawa. Ohadhi tulwa koshikuku eta dhi silwa ko oshipwiyu. Ohadhi kala nduno tadhi peelwa ko iikulya noshowo omeya gagwana. Koshikuku shako okwa pumbwa ku kale taku opalekwa ethimbo nethimbo opo kaadhikwatwe kuulipi.

Monalenale aantu oyali haya longitha omumwitho mokumwa omwiidhi ngoka hagu ningwa ongonga gwa ningilwa okupewa iimuna mokwenye. Pethimbo ndika lyopayife okuna okashina haka longopo iilonga ayihe Pethimbo limwe alike ano poshilando . Ohaka tete omwiidhi ko ta kegu ningi nale ondumba.

Mondama moka hamu munwa oohi shampa omeya ga tameke taga pwine, nena osha hala okutya ethimbo lyokuteya olya thikana. Aantu mboka ye na uundama ohaya kutha nduno omambamba nenge uudhinditho e taya yuku oohi dhawo, yo taya tula miiyaha iinene nenge iikwatelwa iinene. Ohaya dhi fala nduno komahala gomalandithilo e taya yi ye ke yi landithe po.

Iikunino iinene ihayi kala ashike ya tegelela omvula yi loke, ohamu longithwa ominino ndhoka hadhi fala omeya kiimeno. Pooha dhoombululu yominino opo hapu kunwa, kopomba shaa kwa patululwa omeya ohaga kala nduno taga notha guuka poshimeno shoka sha kunwa. Nguka ogwo omukalo omuwanawa, oshoka ihagu hepeke omeya.

Ombwa ohayi kala tayi tonatele omagumbo uusiku nomutenya, uuna momagumbo muna aantu nenge yazamo ombwa ohayi kala tayi gwedha unene tuu ngele oya monasha sheyi limbilika.

MoNamibia omuna oshikunino shiinamwenyo moka hamu kala mweedhililwa iinamwenyo mbyoka yomokuti. Iinamwenyo mbyoka oya gamenywa, nomuntu ina pitikwa okuyi ningila omuyonena ngaashi ando eyidhipage. Iinamwenyo mbyoka omwakwatelwa oongolo nosho wo oombahe.

Aantu oyendji otaya munu noondjuhwa nomalalakano gi ili nogi ili. Oondjuhwa ndhika ohadhi gandja omayi oshowo uuyuhwena. Ohadhi silwa oshimpwiyu unene tuu dhi kalekwe koshikuku sha yela okupewa iikulya ya gwana noshowo omeya.

Ongolo oshinamwenyo shomokuti, moNamibia ohashi adhika moshikunino shiinamwenyo. Oshinanwenyo shika oshinambili, oshina omalwalwa omatokoele nomaluudhe. Osha ga menwa ppo kashi ningile aantu omiyonena nenge shi ningilwe omiyonena.

Oohi ohadhi pumbwa esiloshipwiyu uunene ngele odha tulwa muundama , ohadhi pelwa mo nduno iikulya opo dhikale tadhi koke lemo nawa .Ethimbo tadhi pewa iikulya powo pethimbo hadhi tali lika ngele omuna dhimwe tadhi ehama.

Opuna oondhila dho kefuta ndhoka hadhi kala tadhi tuka mombanda. Ondhila dhoka ohadhi nambele woo pevi mpoka hapu kala tapwiidhenge ekuthikuthi oshoka omakuthikuthi ohaga etelele mo iipuka yomefuta. Omo owala hadhi hupile miipuka moka nosho woo oohi.

Oyendji yomaakalimo yomoNamibia uunene tuu mboka yeli kombinga yokonooli, ohaya itula uukuni kumwe ano haya manga uukuni kumwe e taye ya po niikunino yawo yi ili noyi ili mwakwatelwa wo mbyoka yoohi, ohaya kala nduno taya topolelathana omauyelele nkene ye na okumuna nosho wo okukokeka oohi dhawo.

Ongundu yoondjamba ohayi ithanwa kutya oshigunda shoondjamba. Ohadhi ende nduno dha landulathana ndjoka onkuluntu kuyakwawo oyo hayi kala yili konima. Oondjamba ndhika moNamibia odhe edhililwa moshikunino shiinamwenyo.

Kapuna oshinima oshipu shafa okumuna noondjuhwa. Oshoka ohadhipumbwa owala okukala dhatulwa kehala lyaandjuka, lina uupitilo wombepo wagwana, hoka hakoopalekwa unene ethimbo kehe, lwaali mesiku, dhotadhi pewa nduno iikulya yagwana nosho woo omeya. Ohadhipumbwa wo okutulilwako oolamba opo dhikale dhili muuyelele ano tadhili ethimbo kehe. Shika ohasheta nduno opo dhikoke.

Aantu ngaashingeyi otaya munu noohi nomalakano ga yoolokathana. Ohaye dhi sile oshimpwiyu taye dhi pe iikulya. Pethimbo wo taye dhi hawaleke iikulya, opo wo pethimbo haya mono ndhoka inaadhi ndjanga nawa. Uuna dha koko dha adha uunene wontumba, ohaye dhi shongola mo e taye ke dhi landitha po.

Shiyenga shanangombe shampa yega dhenge pevi aantu ayehe okaandja mupetami. Ohaya longo nduno omapya gawo yo taya kunu iikunomwa yawo. Evi ohali longekidhwa nawa tapu longithwa omambakumbaku, niikunomwa shampa yakunwa ohayi kala yamena nawa oshoka omidhi ohadhi hiti mevi nawa nuupu.

Uuyuhwena uupu oku munwa nawo oahoka ohawu pumbwa owala okusilwa oshipwiyu kehala hoka wa tulwa nenge koshikuku naku kale aluhe kwa yela kuna ombepo ano kuna ehala tali piti ombepo ya gwana

Oongombe odha pumbwa oku silwa oshimpwiyu opo dhi kale dhi na uundjolowele. Ohadhi pewa nduno iimongwa nosho wo iikulya yimwe ya gwedhwa po mbyoka yina oovitamine. Oongombe ohadhi longithwa onga oonani uuna aantu taya pulula.

Aanafalama mboka yena iikuku yoondjuhwa ohayi ilikolelemo iiyemo oku pitila moku landitha iilikolomwa yayoolokathana. Omayi, oondjuhwa dhodhene nenge uuyuhwena. Oondjuhwa ohadhi pumbwa owala oku tulwa pehala lyaandjuka mpoka pena ombepo tadhi pelwapo iikulya yagwana noshowo omeya.

Aaleli yoondondo dha yoolokathana oha ya talelepo mboka ye na iikunino yoohi. Oha ya pula nduno kutya oya pumbwa omakwatho goludhi luni e taya tala woo nkene ye na okuyakwathela oha ya pula wo omapulo yo taya mono wo uuyelele ga nkene oohi hadhi munwa nadho.

Pomahala mpoka aantu haya yi yeku uhale nenge yakadhengwe kombepo ohapu kala puna okangwena. Ohapu kala wo pwakunwa omiti ndhoka hadhi kala tadhi pepe ombepo yatalala nawa. Oshili wo shasimana opo pukale pena oombelewa dhuuthemba womuntu opo ngele eshito lyiithana ohaya yi mo owala, shika ohashi kaleke nduno ehala lyayela.

Iimbaka wo dhimwe dhomiikwamawawa ndyoka hayi munwa nayo ohadhi pumbwa okusilwa oshipwiyu. Tadhi tulwa pehala lya andjuka. Olundji ohadhi pumbwa mpoka pena uudhiya nenge uundombe womeya.

Aantu ngaashingeyi otaa munu oohi ngaashi oohi dhefundja. Omwakwatelwa omakende ,omambalantangu, oontangu nadhilwe. Oohi dhino shampa dha koko dhaadha uunene wontumba ohayi yuulwamo ,tadhi landithwa opo aantu yiilikolele iiyemo.

Oondjuhwa odha simana oshoka ohadhi vala oomayi ngoka haga vulu oku landithwa po. Ohadhi vala wo oomayi ngoka haga vulu oku tendulwa meshina tamuzi uuyuhwena nawo wo hawu vulu oku landithwa po. Nadho wo ngele dha koko ohadhi vulu wo oku landithwa po. Odha pumbwa owala oku tulwa pehala lya andjuka nawa lina ombepo yagwana dho tadhi pelwako iikulya noshowo omeya gagwana.

Oshiwanawa opo wiitulamo oka nete kombanda yoka ndama koye koohi dhoye dhoku muna. Shika ohashi keelele opo oohi uuna tadhi li kaadhi yakulwepo koodhila.

Moshikunino shiinamwenyo oha mu adhika iinamwenyo ngaashi oondjamba. Oondjamba dhika ohadhi ende dhili momukweyo. Ondjamba ndjoka onkuluntu koonkwawo adhihe oyo hayi ende yi li konima. Odha tseyika nawa molwa omayego gadho ngoka haga vulu okulandithwa po, noshilongo ohashi mono iimaliwa oyindji.

Miikunino yiiyimati niikwamboga oyindji oha mu kala mwa tonatelwa nomwa silwa oshimpwiyu. Shika ohashi keelele iiyimati nosho wo iikwamboga mbyoka ya kunwa mo yaakwatwe komikithi nosho wo komapuka.

Okumuna oohi okwa simana, oshoka aantu ohayi imonene mo iiyemo noshowo okwiimonena omweelelo. Aantu oyo tuu mbaka ooyene yoondama, ohaya topolelathana omawuyelele ga nkene oohi dhi na okusilwa oshimpwiyu, noyakwawo yalwe yomoshitopolwa nenge yaza komikunda dhokokule.

Miikunino iinene mwa kwatelwa shoka shokEtunda ohamu kunwa iikwamboga ya yoolokathana, mwa kwatelwa oomboga ndhoka dhomafo nomitse omunene. Oomboga ndhika shampa dha adha eteyo ohadhi tewa mo e tadhi ka landithwa po nolundji ohadhi falwa komahala ngaashi komatala ano hoka haku kala aantu niipindi ya yookathana.

Oondhila odhi na eshito ekuminthi unene tuu ngele ta shi ya po ku igamena. Ohadhi longitha omakaha gadho , omawawa nosho wo omulungu gwadho. Odhi na omilungu omikukutu ndhoka ha dhi dhi longitha oku shomona noku ehameka.

Moondoolopa odhindji omuna omahala mpoka aantu haya vulu okuya uuna yahala okudhengwa kombepo. Ohapu kala puna okangwena ka tekelwa nawa ka ziza nawa ko ohaka kala ka talala nawa. Ohapu kala wo puna omiti dhoongala ndhoka aantu haya vulu oku thaanekelwa. Ohaya kuutumba nee yo ngele oyena okanyama taya yotha nduno okanyama kawo nuu kunwa taya nu mboka ye enda nawo.

Omuvo kehe moNamibia pethimo lyiilya yili momapya, koshitopolwa shaMusati ihaku kala inaakuza olopota yoondjamba dhamonika ko. Oondjamba aluhe ohadhi gwaya mo moshikunino shiinamwenyo pethimbo ndyoka oshoka ohadhi yi momapya dhikalye omanuwa nosho tuu.

Aantu ohaya tekula oohi muundama wawo, uuna eteyo lya thikana ohaya kutha nduno iikwatelwa ya yoolokathana yo taya yi ye kedhi shongole mo. Uuna ya shongola mo oohi odhindji ohaye dhi landitha po opo yi ilikolele iiyemo, dhimwe wo ohaya fala momagumbo dhi ka ninge osheelelwa.

Una aantu taya munu noohi, ohaye dhi ningile omakondeka gadhikwa nonete opo kadhiye nomeya una taga ku nguluka. Ohadhi kala nduno tadhi silwa oshipwiyu, tadhi pewa iikulya noku kala tadhi tonatelwa nawa , kutalikwe ngele omuna dhimwe inadhi pumbiwamo.

Onduli oyo oshinamwenyo shomokuti shoka hashi adhikwa moshi kunino shinamwenyo. Oshina othingo onde noshowo omagulu omale, othingo yawo ndjoka ondendeka ohayi shiningile oshidhigu opo yilye evi nolundji ohayi li omafo gomiti.

Iinamwenyo yomokuti ngaashi oongolo, oosino, oombahe nosho wo uupundja ohayi adhika moshikunino shiinamwenyo. Mehala moka aataleli ohaya yi mo taya ka tala iinamwenyo mbyoka noku futa oshimaliwa shomwaalu gontumba shoka hashi longithwa okuhumitha komeho eliko lyoshilongo.

Okuna omikalo dha yoolokathana dhoka hadhi longithwa miikunino okutekela iimeno, omwakwatelwa nduno omukalo ngoka gokulongitha ominino dhoka hadhi taakanekwa miipungu ,ominino dhika odhina uumbululu mpoka hapu pitile omeya guuka owala mpoka pena oshimeno.

Aantu ngaashingeyi oya ninga oondama dhawo moka taya munu oohi . Oohi ndhika ohaya kala tayedhi sile oshimpwiyu, tayedhi pe iikulya , yo taya tala ngele otadhi kwathelwa mo kuuvu. Ohaye dhi kuthamo nduno taye dhi yulu mo noonete , etaye kedhi landithapo opo yiimonene iimaliwa.

Pehala mpoka puna oondundu opo woo pehala mpoka puna evi ekukutu. Ohashi ningi nduno oshidhigu opo iimeno yi mene mehala nga ndika. Nolundji ohamu mene owala omiti ndhoka dhina omakota omanene nosho wo omidhi dhaya muule opo dhi hitilile dhi a dhe omeya.

Onyanga oyo yimwe yo miikwamboga mbyono ya simana ngele ta shiya moku teleka omuhoka. Ohayi kutha mo ezimba lyoluho, yo woo uuna ya landithwa ohayi etele aantu iiyemo ano iimaliwa.

Oonyanga odha simana nge tashi ya pokutekela omuhoka. Ohadhi kutha mo ezimba lyoluhwehwele, dho tadhi tula mo wo ezimba lya nika nawa. Uuna dha teywa odhindji, otadhi vulu okulandithwa po ndele omuntu ta mono oshimaliwa.

Ongolo oyo oshinamwenyo shomokuti. Iinamwenyo mbika oya gamenwa naunene ohayi adhika moshikunino shiinamwenyo. Uuna aatalelipo taya talelepo ehala ngandika, ohaya futu oshimaliwa shomwaalu gontumba. Shika ohashi etitha eliko lyoshilongo liye pombanda.

Momagumbo gaawambo omuna iini mbyoka haya longitha uuna taya tsu iilya, poshini ohapu kolongwa neloya opo pukale pwa thethenga nawa ano pukale ina pu nika evi, uuna aantu taya tsu ohaya kombelele iilya yawo taya longitha olwaati.

Aantu ohaya tekula oondjuhwa nomalalakano ga yoolokathana. Oyendji mboka ye na iikuku yoondjuhwa ohaya mono mo omayi ogendji ngoka haya landitha po. Oondjuhwa shampa dha piti methimbo lyokuvala omayi ohadhi landithwa po woo. Koshikuku shoondjuhwa ohaku silwa oshimpwiyu ano haku kalekwa kwa yela, opo oondjuhwa dhaa ha kwatwe komikithi nosho wo kuupuka.

Monale aantu okwali haya longitha iimwitho opo yamwe omwiidhi ihe methimbo ndika lyopaife okuna omashina ngoka haga longo po iilonga ayihe, ohaga mu noshowo oku manga omwiidhi, shika ohashi kwathele opo iilonga mbika yipwe methimbo efupi.

Oondjamba noshowo oonduli odho iinamwenyo yomokuti. Iinamwenyo mbika oye edhililwa mokashana kiinamwenyo, opo yi kale ya gamenwa. Ohashi kwatele po wo egameno lyaantu, opo yaa ningilwe omuyonena kiinamwenyo yomokuti, sho osho hayi kala aluhe ye edhililwa.

Uuna Shiyenga shaNangombe ega dhenge pevi, aanamapya ohaya tameke oku longa omapya gawo. Ohaya kunu nduño iikunomwa yawo taya longitha omikalo dha yoolokathana. Miikunino iinene yuunamapya ohamu longithwa omambakumbaku gokukuna, sho osho omapungu gawo ohaga kala ga mena ge li melandulathano. Shika ohashi ya ningilwa oshipu uuna taya longitha wo omambakumbaku gokuhelela.

Komahala hoka ku na omavi ga nika omamanya noshowo oondundu ohashi kala oshidhigu wu adhe ko omiti dhi ili nodhi ili unene tuu dhomaludhi ngoka haga adhika kombinga yokOwambo. Shika oshe etithwa kevi lyako ndyoka ekukutu nomeya ngoka haga kala gaa po nawa nenge inaaga gwana.

Onduli oyo oshinanwenyo shomokuti. MoNamibia iinamwenyo mbino ohayi adhika miikunino yiinamwenyo onduli nayo omo yili. Oshinanwenyo shika oshina omagulu omale uuna tashinu ohashi tonyo omagulu gasho gokomeho, opo shi wape okukotama.

Omatama ogo gamwe go miiyimati oshowo iikwaamboga mbyoka hayi adhika miikunino ya yoolokathana. Omatama ogi ikalekelwa, oshoka ohaga pumbwa esiloshimpwiyu lyi ilile. Ohaga pumbwa okukokolwa noshowo okumangwa, opo iitayi yikale ya yeluka po. Uuna taga tula ko nduno iiyimati yago ohayi kala inayi tsa pevi ,shika ohashi yi kaleke yi li muundjolowele, ano inayi ola.

Oondjamba meya odho iinamwenyo mbyoka hayikala momeya, moNamibia olundji oondjamba meya ohaadhadhika komulonga gwaKavango. Dhodhene hadho naana dhanika oshiponga ihe onkalamwenyo kwadho okuli moshiponga. Omolwa oongandu dhoka hadha adhika woo momeya gomomulonga.

Etamo olyo oshimeno shoka hashi koko tashi endelele ihe ohashi pumbwa esilo shimpwiyu lyakata miiti. Ohali tetwa iitayi mbyoka yili pomakota opo uuna tali tulako iiyimati yi kale yili pombanda kayi kale yaguma pevi.

Uuna uundama woohi wa pwine, oyene yuundama ohaayimo yaka kwatemo oohi dhawo. Oohi dhika ohadhi kala nduno dha koka nohaavulu okudhilandithapo kiimaliwa oyindji opo yiilikolele iiyemo ya gwana nawa.

Iikwamawawa oyi li moongundu mbali opuna mbyoka hai tuka ano hayiyi mombanda muule po opuna mbyoka olundji hayeende owala pevi nuuna tai tuka ohai tuka owala tai yi ye lukapo kashona pevi, iikwamawawa ohai gandja oshiyelelwa kaantu nuuna yalandithwapo ohai gandja woo iimaliwa

Uuna oohi tadhi munwa nadho dhili muundama ohadhi pumwa okusilwa oshimpwiyu, ohadhi kala nduno tadhi pewelwa mo iikulya opo dhi vule okukoka, uuna dhakoko ohadhi shongolwa mo etadhi landithwa po.

Oshigandhi osho oshikwatelwa moka hamutulwa iilikolomwa yomepya ngaashi omakunde, iilya noshowo iilyaa-lyaaka. Oha yi siikilwa nondunda ndjoka hayi ithanwa kutya okahaka.

Uuna aantu ya teya iilya yawo e taye yi pungula, ohaa kutha po ooshako dhimwe opo ye ke dhi landithe po. Ohaya yi nduno komatala hoka aantu haya landithile. Aalandi ohaya mbomboloka nduno yu uka komahala huka, ya ka lande iinima yawo mwa kwatelwa iilya.

Monale momagumbo ngoshiwambo omu na ondjungo, unene tu ngele megumbo omuna omukulukadhi ahokanwamo oha kala nduno ena ondjungo oyo ondunda ye yokulala omo wo hamulala iiputu, uuna omuntu amono okanona oha kala nduno mondjungo moka nokanona hoka ule womwedhi dhili ndatu konima okanona oha ketwa poshinyanga opo kapitithwemo mondunda.

Okamenye oko okanamwenyo komokuti. MoNamibia uumenye owe edhililwa miikunino yiinamwenyo, ihe moondoolopa dhilwe ngaashi molange, uumenye ohawu kala nokweenda nenge tawu pashiyona mondoolopa, oshoka wo uunamwenyo uunambili ano ihawu ningile aantu omiyonena dhasha.

Miikunino iinene omuna omikalo dha yoolokathana dhoka hadhi longithwamo opo iimeno yi tekelwe. Gumwe gomo mikalo moka ogo ngoka goku longitha ominino omi luudhe. Moka hadhikala tha taakanekwa mokati kiimpungu. Oha dhikala nduno dhina uumbululu uushona mboka haukala tawu pitile omeya, ano tayi ndotha yuuka poshimeno.

Miikunino yiinamwneyo omuna mboka haya longo mo haya kala taya sile noku tonatela iinamwenyo mbika oshimpwiyu. Uuna tayi ehama ohayi pewa omakwatho gopaunamiti. Oondjamba wo ohadhi adhika miikunino yiinamwenyo, ohadhi kala tadhi pangwa nduno uuna tadhi ehama.

Muunamapya omuna omambakumbaku gayoolokathana ngoka haga longithwa wo iilonga yayoolokathana. Opuna ngoka haga pulula, po puna ngono ishewe haga longithwa okukuna. Go ogena nduno omambake mono hamu tulwa oombuto, ohaga ende nduno galandula iipundi, tali kunu lyo ota li file lyolyene.

Uuna to kunu iimeno yoye moshikunino, oshiwanawa pokati kiimpungu nenge koofoola dhoye pu kale pwa pita omwaka ano ehala. Shika ohashi kwathele opo uuna to ende moshikunino kuu lyate nokuyonapo iikunomwa yoye. Omuntu oha ende nduno mondjila moka noku tala wo iimeno ye ngele oya kwatwa komikithi dhi ili nodhi ili.

Oshimbombo osho shimwe shomiikulya yAawambo, ohashi telekelwa nduno pelilo ndjoka hali tungwa moombale nomapi. Pethimbo lyopaife oshimbombo ohashi tulwa mokayaha hoka haka tentekwa melilo, molwaashoka anuwa iimbombo iipyu ohayi tiliganeke Oombale nosho woo Omapi.

Aantu oyeli taya munu oohi yedhi ningila uundama . Oyedhi tulilamo nduno omeya yo oha yedhi tulilemo iikulya. Pethimbo lyoku dhi hawalekwa ohaya vulu okumona ndhoka inadhi ndjanga nawa ano ngele omuna ndhoka tadhi ehama.

Mongashingeyi aantu otaya longitha omambakumbaku okupulula omapya gawo. Okulongitha embakumbaku oshiwanawa noonkondo oshoka embakumbaku oha li pulula oshilwa oshinene muule wethimbo efupi.

Osha simana opo iimeno yi kale ya pitithilathana po oomwaka shika ohashi kwathele opo omuntu a vule oku kala ta tekele iimeno ayihe ohashi kwathele wo iimeno kaayi taambathane omikithi okuza koshimeno shimwe yuuka koshimeno oshikwawo.

Moshikunino shiinamwenyo ohamu adhika iinamwenyo yomaludhi gi ili nogi ili, miinamwenyo muka omwakwatelwa ngaashi onuukungulu yokapadhi, uumenye, oontsino, oompo niikwawo oyindji.

Ohashi kala oshiwanawa opo iimeno yi kale ya kunwa yilyaathane kokule, opo mukale oondjila tadhi vulu okweendwa. Ondjila ndjoka ohayi endwa kaantu sho taya tekele iimeno noshowo sho taya tala kiimeno ngele oya kwatwa kiipuka nenge komikithi.

Okuna omikalo dhayoolokathana ndhoka hadhi longithwa miikunino okutekela iimeno. Omukalo ngoka ihagu kwata ethimbo ele oshoka ohaku tulwa owala ominino togu tula kopomba, dho ominino ndhoka tadhi tulwa nduno pomakota giimeno. Uuna kopomba kwapatululwa omeya ngoka ohagu uka nduno poshimeno.

Komahala gamwe ngoka kuna oondundu, ohamuvulu kukale inaakumona omuloka gwagwana. Pethimbo lyomvula ohakukala kwaziza nawa nomwiithi ohagukala woo gwamena, ihe shampa ngaa omvula yamwenaa nena nenge tutyee omvula yashuna iimeno yimwe mbyoka mwakwatelwa omwiidhi, ohayiganyapo iikwawo iishona nayo ohayi tameke tayiganyapo.

Oondjuhwa odhasimana oshoka ohadhi vulu okugandja omweleleo ohadhi vala wo omayi ngoka haga vulu okulandithwa po. Uuna megumbo mwende omuyenda ohadhipagelwa oondjuhwa. Piituthi ngaashi yohango nomashasho ohapu pumbwa wo pukale pwatelekwa oondja mwakwatelwa wo oondjuhwa.

Oonkwandambi odha simanekwa oshoka ohadhi gandja onyama, omahini noshipa. Omahini goongombe ohaku zi omagadhi ngoka haga liwa monale ogali haga gwaywa.

Opuna omikalo dha yoolokathana dhoku tekela iimeno miikunino. Dhimwe, oku longitha omeya taga tondoka moondjila ngoka haga gandja uututo kiimpungu. Kombanda yoshimpungu oko nduno haku kala kuna iimeno, tayi mono omeya oku pitila muututo.

Aantu shampa ya tameke okulonga ohaya si oshimpwiyu, opo ya kale ye na omitala dhwawo, ano oondunda dhawo dhokulala. Ohaya landele mo nduno oombete dhawo oombwaanawa nodha kola nawa. Ohaya tula mo wo iipundi oshowo iitaafula, opo mu kale tamu monika nawa.

Oongolo oyo iinamwenyo yomokuti. MoNamibia iinamwenyo mbika ohayi adhika moshikunino shiinamwenyo ohayi kala ya gamenemwapo opo kayi ningilwe omiyonena kaantu nenge woo yi ningile aantu omiyonena.

Oongolo odho iinamwenyo yomokuti mbyoka hayi adhika moshikunino shiinamwenyo mehala moka hamu ithanwa kutya omEtosha. Iinamwenyo mbika ohayi hili aatalelipo ya za kiilongo nokomahala gi ili nogi ili.

Uuhuku wokwiiyengela ihawu zi sho osho ho adha aakwashigwana oyendji haya imanga uukuni kumwe opo ya totepo ooproyeka dhawo noshowo uukunino wawo taya gandja nenge tayiipe nduno uuyelele noshowo omayele nkene yena oku humithithathana momeho.

Ombwa yomomeya oyasimana oshoka ohayi tupe omagadhi , ngoka haga longithwa okupanga omikithi dhili nodhili ,mono unene mwakwatelwa iilalo noshowoo okukuthamo omakutsi momakutsi. Kuyo ohaku zi onyama ndjoka hayi liwa.

Oongombe odha simana, molwaashoka ohakuzi onyama, omahini nosho wo oshipa. Piituthi ngaashi yoohango, aakwanezimo nookuume ohaya kwathelathana opo ya tselelathane, ya mone onyama ndjoka tayi liwa poshituthi.

Miikunino yiikwamboga, ohamu longithwa omikalo dhoku tekela, moka mwa kwatelwa omukalo gokulongitha ominino omiluudhe. Ominino ndhoka odhina uumbululu mboka hawu kala tawu ndonda owala omeya, ga uka poshimeno.

Mombuga omu na iimeno ya yoolokathana. Olundji ohamu adhika iimeno mbyoka yi na omafo omashuushuuka, yi na omakota omanene, moka hayi pungula omeya, yo oyi na omidhi omile, molwaashoka mombuga ihamu mono omuloka gwa gwana.

Aantu oyendji mongaashingeyi oya ninga oondama moka taya tekulile oohi. Ohaya tula mo unene oohi dhefundja nelalakano opo yatekule oohi dhawo yo yene. Koonyala aantu oyendji ohaya tekula oohi nelalakano opo yedhilandithepo ya vule okumona oshimaliwa.

Oondjuhwa ohadhi munwa nadho omolwa omatompelo ga yoolokathana. Ndhoka oontokele odha tseyika nawa hadhi vala omayi ogendji mesiku, sho osho ohadhi munwa nadho omolwa omayi gadho. Dhimwe woo ohadhi munwa nadho omolwa onyama.

Ombwa oya simana noonkondo oshoka ohayi gamene omagumbo kaga teywe. Ohayi gwedha unene ngele ya mono omuntu kayi mushi. Pethimbo lyokuteya ohayi kala noku tonatela iilya pomalupale.

Aanamapya ohaya kambadhala ngaashi taya vulu opo ya ppo ya longekidhe omapya gawo ya wape okukuna. Ohaya longitha nduno omambakumbaku opo ya pulule . Embakumbaku ewanawa oshoka ohali pulula oshilwa oshinene muule wethimbo ehupi.

Osha simana uuna to kunu iimeno yoye pu kale pwa enda ondjila pokati koshimpungu noshimpungu. Oshimpungu shika ihashi kwathele owala andola oku tondoka omeya uuna kwazi omvula ye poola, ohashi kwathele wo onga opo omunafaalama a vule oku kala te ende ta konaakona iimeno ye ayihe. Ohadhi keelele wo iimeno kaayi paathane omikithi, ano okuza koshimpungu shimwe oku ya koshikwawo.

Omahala moka hamu kunwa iiyimati nosho wo iikwamboga ano miikunino omwa pumbwa wo oku kala muna omikalo dha yoolokathana dhokutekela. Aanafaalama mbaka ohaya ningi nduno oonkambadhala opo ya longithe kehe omukalo ngoka taya vulu, mwa kwatelwa mwa lwatelwa omukalo gwokulongitha ominino ndhoka hadhi taakanekwa moofoola nenge miimpungu opo dhi kale tadhi gandja omeya kiikunomwa.

Ondjamba oyo oshiyamakuti, ondjamba ndyoka hayi iyendele ohayi ithanwa kutya ondjamba yolupangi. Ondjamba ndyoka oya nika oshiponga noonkondo oshoka oyo ondjamba ndyoka onhahu. Oondjamba odha nika oshiponga nomeshito dhawo kadhi hole okuhindwa nolundji ihadhi kanduka sha.

Iinamwenyo yomomeya unene tuu oondjambameya ohadhi ningi iihakanwa yoongandu oshoka ohayi adhika momeya. MoNamibia iinamwenyo mbika ohayi adhika komeya gokom'longa nolundji ohayi lopotwa yili momulonga gwa Kavango.

Shiyenga shaNangombe shampa yega dhenge pevi yadhiginina unene ngaa koombinga dhoka kuna omilonga, omeya ohaga zimo momilonga e taga kunguluka nduno gu uka miitopolwa yi ili noyi ili. Omeya ngaka ohaga kala gena oohi dhoka aakwashigwana haya itekula nadho oha ya kutha nee oonete opo ya yule oohi dhawo.

Aantu otaya munu noohi ngaashingeyi yedhi tula muundama, moka haya kala ta yedhi silile mo oshimpwiyu ngaashi oku dhi pa iikulya ya gwana nosho wo oku tala ngele odha kwatwa kuuvu nokomikithi dhi ili nodhi ili. Uuna dha koko oha yedhi kwata mo eta ye kedhi landitha po.

Ando ngaye oshinamwenyo sho mokuti shika methimbo lyongashingeyi hashi adhika moshikunino shiinamwenyo ngaashi mEtosha. Momahala giikunino yiinamwenyo mbyoka ya gamenwa, ohamu adhika iinamwenyo yomaludhi gi ili nogi ili. Nuuna aantu taye ya oku yi tala ohaya futu oshimaliwa shomwaalu gontumba.

Aabtu ohaya munu oohi ndhoka hakutiwa oohi dhefundja oha yedhi tula nduno muundama moka haya tula omeya. Ohaya kala taye dhipelemo iikulya, opo dhi koke. Pethimbo tadhi hawalelwa, opo wo hadhi talika ngele odha kwatwa komikithi dhi ili nodhi ili.

Oongolo odho iinamwenyo yomokuti. Iinamwenyo mbika oya gamenwa nohayi adhika moshikunino shiinamwenyo. Ehala lyoshikunino shiinamwenyo ohali nana aatalelipo mboka haya futu oshimaliwa opo ya mone, nokutala iinamwenyo mbyoka.

Momasiku gomafudho noshowo momahuliloshiwike, aantu ohaya yi komahala ngaashi mpoka hapu adhika uungwena noshowo omiti dhomizile, opo ya ka dhengwe po kombepo. Ohaya kala nduno taya yotha onyama yo taya popi omahokololo, ano taya inyanyudha.

Oongolo odho iinamwenyo yomokuti mbyoka ya gamenwa. Ohayi adhika moshikunino shiinamwenyo. MoNamibia ohayi adhika mehala hali ithanwa Etosha. Omuntu opo a mone iinamwenyo mbyoka yi li nehala moka oha futu oshimaliwa shomwaalu gwontumba.

Shiyenga shanangombe shampoo yegadhenga pevi, iitalami oyindji ohayi udha. Omeya ohaga tameke nduno taga pwapwakana, taga kunguluka guuka komadhiya, komilonga noshowo komithima.

Miikunino yiinamwenyo omuna oohauto ndhoka hadhi endiwa mo nadho. Oohauto ndhika ohadhi hingwa kaahingi mboka ya dheulika okukala miikunino yiinamwenyo. Aataleli ohaya futu nduno oshimaliwa shomwaalu gontumba. Eta yayi miiyenditho moka eta ya dhingolokithwa nduno moshikunino shiinamwenyo.

Omeya shampa gatameke okupwiina muundama moka hamu muninwa oohi, nena oshahala okutya ethimbo lyokuteya olyathikana. Aantu ihayalongitha we omikalo dhoka omidhigu okukwata mo oohi dhika, ohaya kutha owala uumbamba uushona etaya yugu oohi dhoka, taya yugile miiyaha iinene.

Oku na oondhila dhomefuta ndhoka nkene dhi li, uuhupilo wadho owa ithikamena owala kiipuka yomefuta. Oondhila ndhika ohadhi kala nduno tadhi li iipuka mbyoka yomefuta ngaashi: oonkotsa, oohi niikwawo oyindji.

Mboka taya munu oohi ohaya kala taya yolele ketayego, ngele ethimbo lyokuteya lya thikana unene tuu ngele oohi dhawo adhihe odha koka dhi li muundjolowele, oshoka oye shi shi nawa kutya uuna ye dhi landitha po otaya ilikolele iiyemo oyindji.

Oongombe odhasimana oshoka ohadhi gandja onyama, omahini no sho wo iipa kaantu. Oshipa shongombe una shakukuta nenge shayuywa ko ohashi ulwa kutya ombanza, ombanza monale oyali hayi longithwa mondjugo, ano oko kwali haku lalwa.

Mombunga omuna ehekevi oha mukala wo iimeno yamena oma lopalopa oshoka Iha mumono omvula yangwana, iimeno mbyoka hayi kokelemo Nawa oyina uufo ushona nomakota omanene nosho wo omidhi dhaya muule.

Ondjambameya oyo oshinamwenyo shomokuti. Ohashi adhika momeya gokomulonga. MoNamibia olundji oshili momulonga gwaKavango nosho wo ndhoka dhili komulonga gwaZambezi.

Mboka taa munu oohi ohaya mono omaludhi gi ili nogi ili mwa kwatelwa omakende, oohi dhefundja oshowo oontangu. Oohi dhika ohadhi kala tadhi pewa iikulya nuuna dha thiki puunene wontumba ohadhi kwatwa mo etadhi ka landithwa po.

Omatama ogo gamwe gomikwamboga hayi kunwa miikunino ogena esilo shimpwiyu lyi ikalekelwa. Ohaga pumbwa oku tetwa iitayi mbyoka yili pevi elela opo shi taga katulako iiyimatu yago kayi kale yatsa pevi.

Ombwa yomomeya oya simana oshoka ohayi gandja omagadhi, noshowo onyama. Omagadhi gombwa yomomeya ohaga vulu okutulwa piilalo, noshowo okutulwa momakutsi uuna tamu nyu. Nolundji ohaga kuthamo omakulukutsi.

Uuna aantu taya munu noohi ohaya si oshimpwiyu opo kombanda yuundhopi dhawo nenge yuuthima mboka yatula mo oohi yawo ya kale siikila ko noonete opo oohi dhawo kaadhiyulwe mo koondhila.

Omamanya ngoka haga kala kooha dhefuta ohaga vulu woo okulongithwa momagumbo opo ga opaleke . Ohaga adhika nduno gatulwa momagumbo moka tamu adhika ooRadio dhomuzizimba ga tulwa muukende opo ga gandje omalwaala gi ili nogi ili

Oondjuhwa odho dhimwe dhomikwamawawa mbyoka iipu okumunwa nayo. Ohadhi pumbwa owala okukalekwa kehala lyayela, tadhi pewa iikulya ya gwana, omeya nosho wo ehala li na ombepo. Shika ohashi dhi kwathele opo dhi koke tadhi endelele, dhi vale omayi ogendji, dho tadhin tendula nduno uuyuhwena mboka hawu vulu okulandithwa po opo aantu yi ilikolele iimaliwa.

Oonyanga odhasimana ngele tashikeya okutelaka omuhoka. ohadhikuthamo oluho momihoka dho woo uuna dhalandithwapo aantu ohayiimonene oshimaliwa.

Oombaka odho dhimwe dhomikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Ohayi vala omayi etayi tuminine nokonima ohayi tendula uumbakona. Odhihole okusilwa oshimpwiyu mwakwatelwa okuningilwa okandama komeya oshoka odhihole okuyoga.

Omuthigululwakalo ogwasimanekwa nogwa pumbwa okukalekwapo, sho osho wuwete paife nomoosikola omuna esiku lyokudhimbulukwa esiku lyomuthigululwakalo moka aantu haya zala iikutu yOshiwambo nenge yomithigululwakalo dhilwe.

Aantu oyendji oya simaneka okulya yo ota ya nu. Oho adha nduno omuntu a teleka oshimbimbo she nondjuhwa ye yili kohi yomagadhi goongongo, ethimbo limwe oho vulu okutulapo wo ekaka lili ponto nosho wo uunyanga nuutama ye ena po nduno okakunwa ke okatalala.

Omutumba ethete. Aantu ngaashingeyi oyi imanga uukuni kumwe opo ya kune iimeno yi ili noyi ili, taya longitha uunayilona uuluudhe, elalakano oku keyi landitha po, yi imonene iiyemo.

Oku na omikalo dha yoolokathana dhokukuna iikunomwa. Iimeno ohayi vulu okukunwa mevi, ihe oku na wo mbyoka hayi vulu okukunwa momeya, ano inayi pumbwa evi. Ohayi kala nduno ya nyashuka nawa yo oyi na omeya ga gwana. Aanongononi oya koleka kutya iikunomwa mbika nenge iikwamboga mbika hayi kunwa ngeyi ohayi kala yi na uundjolowele nosho wo oovitamine odhindji.

Omutumba ethete. Ngaashingeyi aantu oyena iikunino yawo moka haya kunu iimeno ,yimwe ohayi kunwa muunayilona uuludhe opo wuka landithwe shika ohashi yi kwathele opo kayi kwatwe komikithi noshowo uupuka.

Mokaliindeli kaNamibia omuna esiku lyokutsika omiti, mesiku ndika aanambelewa okuza koshikondo shuunamapya nuunimuna ohaya kala noku haaleka omiti dhomizile dhoka hadhi pewa aakwashigwana opo yaka tsike, shika ohashi ningwa noku dhimbulukitha aantu kutya osha simana okutsika omiti odhindji.

Mongaashingeyi aantu ohaya longitha omambakumbaku opo ya pulule omapya gawo. Omambakumbaku ngaka ohaga kwathele oshoka ohaga longo oshilwa oshinene methimbo owala efupi. Osha kwathele woo mboka kaayena iipululo yoondoongi opo nayo ya mone ompito yokulonga omapya gawo.

Omashisha ogwo oshitopolwa shegumbo lyo shiwambo. Komashisha ohaku adhika omashisha nenge haga ithanwa iigadhi. Momashisha ohamu pungulwa iilikolomwa yomepya ngashi ontanga dhakokotwa iilya noshowo omakunde nilyalyaka

Iikunino iinene ngaashi mEtunda ohamu kunwa iikwamboga ya yoolokathana shimwe shomiikwamboga moka osho omboga. Omboga ndjoka ohayi tulako omitse ndhoka hadhi kala tadhi koko sigo dha ningi ominene uuna dha adha etewo ohadhi ka landithwapo.